Elili oyo eko lakisa elenge mwana kelasi ya mwasi alati pe molato ya etelelo na banga, pe likolo kaki nase ya bleu akokoma na tablo ya moindo mitango na pembe akokoma nango.

Na elili oyo ekolakisa mobeti ball ya alati aza na kati terrain ya mabele sima naye pe ba beti ball balati bilamba ya ba langi ekesenyi ye naliposo Awa alati langu ya bonzinga pe na sapato ya langi wana.

Belilio ekolakisa ekiti ya langi ya moindo ya bibende elikolo nango ezali masini ya langi ya motane oyo elmya lo tiliki elambaka amappa to bamekate.

Elili oyo ekolakisa bato babale bafandi na kiti moko akomonana malamu te obele loboko ya ndambo yalipeka yaa loboko mobali mwanamwasi elonge komonana na suki na ye alati libaya ya bozinga na mwa bambuma motane.

Elili oyo eko lakisa na etandaka bakopo etondani eko tekama ya masanga ya sukali na kombo ya koka kola yango bakopo ya langi ya motane mpe na makoma ya langi ya mwindu.

elili oyo ekolakisa na kati ya ndako ya mobongo bankopo ya mafuto oyo ekotekama na batalo yango na se nango bakopoango ematelani ya langi ya pondu ya pembe na yalangi ya longoto

Awa ba fungoli liboso ya mutuka, Tozali bongo komona bibende nyonso esalaka te mutuka yango ekoka ko kende.

elili oyo ekolakisa bapulusi mibale bakangi moto maboko pe na nsima na ye polusi mosusu moko ezali nyakokende na ye moto yango bakangi maboko

Elili oyo, ekolakisa bana-basi babale na mwana ya moke moko, ba telemi liboso ya ezibeli ya ndako. Ba kangisi bilili balati mpe ba bitambala maputa na mutu.

Elili oyo eza liboso nangai namoni ezo lakisa sapato ya mwana muke eza ya langi ya motane nase eza nalangi yapembe

Elili oyo ekolakisa suki ekangami ebele ekiti ya ba meche ya mwana-mwasi pembe alati pe mopila ya pembe na tolo ezali motango ya motane ya mibale.

Elili oyo ezali ebilei biloko ya kolia eteni ya loketo na mokila ya mbisi na misuni ya mbisi likolo na ngo na supu nango.

Na elili oyo eza kolakisa ebombeli ya kisi yango ya langi ya pembe na likolo koma ya langi ya motane ezolakisa tango pe lolenge yako zuela yango .

Elili oyo ko lakisa bakambi mibale to mikonzi ya mboka . Moko na sima na ye ezali bendele ya mboka na ye na sima bendelale, lang ya likolo lnagi ya pondu, na katikati ya mosaka pe na se ya motane .

elili oyo ekolakisa biteni bya tomato ezali nanu mobesu biteni mitano na bya langi ya mobeso to langi ya pondu.

Elili oyo ekolakisa na libanda esika baatie bakito yote ekosalema yango bakite ya minene ya kovandela ya langi ya mbwe.

Elili oyo ekolakisa mama mama mwasi ya mokolo alati elamba mopila ya mosaka pe atie na monoko ekangeli ebombeli monoko na zolo ekomonana

Elili oyo ekolakisa bombelo ya kisi pe likolo ya bombelo wana ezali koma ya langi ya pembe, mosaka, moyindo nase nango bilili mingi misusu pe kolakisa lolenge Yako zwa yango.

Elili oyo eza kolakisa ebombeli ya kisi ya bana ekoma eza likolo nango na elili ya mwana muke elati elamba ya langi ya mosaka.

elili oyo ekolakisa motuka etelemi na libanda ya lopango lopango ezali na babito eletu bafololo milai ya langi ya pondu yango motuka ya lolenge ya jype ezali libanda ya mwindu na motango apalake ekomonana

Elili oyo ekolakisa babeti-ndembo ya makolo mopeti bale moko afukami alati mopila ya mayi ya pondu na motango ya motoba na tolo na ye ebongu banzela na mapeka ya motane alati pe capitula ya motane na ba soseti ya mosaka.

Elile eo kolakisa basali ba nzambe to basango, bako, basimbi mikanda na ba bibiliya na maboko bakosambela balati bilamba ya ndenge moko ya mitane.

Elili oyo ekolakisa mibali mitano bakangi elili mine batelemi moko aguzami alati bilamba ya mosala to ya molato ya mosala.

Elili oyo ekolakisa libanda esika baloni bitoyele, misusu na kati ya bakopo to basaki ya bafololo, se na mabele na kati ya bakopo bafololo wana nyonso elangia makasa ya pondu.

Elili oyo ekolakisa na bilanga bambalasukali oyo balonaki ezali na motango motoba ya nyonso ya lange ya longondo.

Elili oyo eko lakisa ndako oyo ba na kombo bako tekelaka masanga pe bilei, na ezibeli ya bibende ya moindu, nase nango ezali langi ya bozinga ya makasi.

elili oyo ekolakisa engambe ya ekeko ya motu motu na ye petolo na ye na mkoma elakisi mokomi ntango abotamaki pene ntango awaki

Elili oyo, eko lakisa nzoto ya mwana mwasi a telemi. Elongi ekomonana te. Asimbi loboko ya mwasi na lokolo ya mwasi. Loboko ya mobali esimbi loketo. Alati zambala ya langi ya bozinga, na misusu balangi ya longondo.

Elili oyo ezali kolakisa bus ya mwa monene babengi cwastere ya bapoulusu, ekomami pe polise na langi ya pembe, yango motuka bus cuastere ezali nde na langi ya bonziga bule makasi.

Elili oyo e kolakisa ndako ya monene batongaki ,liboso ezali mwa ndambo etoyele to fololo bongo likolo ya ndako yango ezali matolo ya boleto ya bozinga yango liboso ezali langi ya mbwe na kati ya vérandas ezali pembe na lininisa.

Elili eza kolakisa galasi to verre ya langi ya pondu moke ya makasite, na likolo ya mwasani ya langi ya bozinga na pembe.

Elili oyo ekolakisa ndako akangi elili na pokwa ezibele ya lang ya bozinga ekangami pe likolo y lopango ezali basinga ya bibende ya kanga moyibi.

Elili oyo e kolakisa ebende to masini ya kosala yango siporo mpona kotonga kobongisa nzoto yango esalamaka na lotiliki.

Elili oyo ekolakisa motuka ba bengi jeep ya langi ya mbwe, na bala bala ya mabele na ngambo na nsima na yango moto atelemi alati simisi ya pembe.

Elili oyo e ko lakisa manioko e tandami na se, ya nano e longwami ba poso te .

Elili oyo ekolakisa Bana ebele batelemi ba susu mitano bavandi liboso nabango balati milato nabango ya etelelo moko nataki yabango lokola amitandeli na mutu elamba ya mosaka.

Elili oyo ekolakisa buku likolo ya mesa na bilili midale ya Mwana mwasi na mobali balati bilato nabango shemisi ya pembe na coupe po kapitula ya bonzinga.

Elili ekolakisa ba bibakuli na motangu misatu ekomani na ba langi eza pembe pe na mopanzi nayango na balangi ya bonzinga pe na ba fololo ya langi ya pondu.

Elili oyo ekolakisa camion ya monene ndenge na likolo bato batondi pe Bana kilasi bakati bilato ya bonzinga likolo nase bakomata na masoko nayango.

Elili oyo ekolakisa bamituka ya babis ekobemba na prince ya monene ngambo mibale mot ezokende mosu eza koya oyo ekomona na liboso ezali minibusi mituka ya moke to bisi ya moke ya lange ya maya pondu mpe banzela ya pembe

Elili oyo ekolakisa na kati ya zando esika mombongo batandi babuku ematelani ebele na biloko mosusu ekotekama na se ya balangi ya bokeseni mitane mosaka bozinga ebele ebele.

Bilili oyo ekolakisa ba mabaye ndenge etandami milangi etelemi nase pe nayango milangi misusu ya masanga pe pembeni ezali ekomani na masango pe mafuta eza nakati.

Eliili oyo eko lakisa ba singa ya nkombo ya langi ya chocola pe nzete n'ango ya moyindo na caoucshou ya motane e simbi ba sing'ango ya kombo .

Na elili oyo ekolakisa nzela ba maman mibale bazo tambola ,basi mibale basimbi sacoche na maboko na bango ya loboko ya mobali pe balati maputa nyoso likolo nase eza na langi ya pondu.

Elili oyo ekolakisa na libanda esika mituka minene ya babisi ya lang ya baya pondu nase pe likolo langi ya pembe ye komema bato pe motu a telemi liboso na yango na nsima yango ezali banzete milayi.

Elelo ezali motu ya mpona mwasi ekangami na suki kandi suki ya langi ya mibale ya basinga mosaka eketi na kati basinga ya suki ya longondo pempene yango ezali motu alati mopila ya motane na kapitula ya bozinga eza elongi na loboko ya mobali na lito ya mobali.

Elili oyo ekolakisa biloko ya ekotekama batandi yango na kati ya ba carton misusu pe eza na likolo ya ba carton ba mafuta ba poudre nyonso ezali na esika ya mombongo.

Elile oyo eko lakisa bibombeli to karton eko lakisa makoma yango kombo ya bilei bazali koteka na ndako ya mombongo.

Elili oyo ekolakisa ebele ya lipungupungu yalangi ya pembe na ya lange ya pondu, eza likolo ya ba folole ya pembe, pembeni yango eza pe etoyelo ya matite ya mobeso.

Elili oyo ekolakisa mulangi ebombaka tea to miliki ya moto to potopoto ya langi ya motane pe koponango na likolo ezali langi ya moindo

Elili oyo ekolakisa na kati ya zandu ba mama bakoteka pe ba misusu ba tandi ba mbisi koloba kati kati yango na biteni e mibele ba mama balati maputa na sima yango pe ba misusu bavandi na kati ya zandu.

Elili oyo ezali na balabala ya mabele, esika ya baparapluie to wenze yango motuka ya monene ya jype etelemi pembeni yango.

Oyo elenge mwasi to mama asimbi mwana amemi mwana na loboko ya mobali na ye mwana azali na bande ya pota na likolo ya lisu ya loboko ya mwasi mwana alati elamba ya bonziga to boule.

Elili oyo ezali basapato ya bana basi bazolakisa biso eza nakati ya boutique

Elili oyo ekolakisa ba bijoux ya langi ya pembe, na langi ya motane, ebongo ezali pete, médaille ,n'a biloko ya matoyi.

Elili oyo ekolakisa ndenge bato bazo beta ndembo ya maboko ya vole boll nakati nabango ezali monyama eza na tango ya pokwa.

Elili oyo eza kolakisa batu baza komata na camion ya munene basusu baza na kati na komata lokola bana kelasi nakati ya camion.

Elili oyo ekolakisa biloko bikotekama na batandi likolo ya libaya ya pembe na kati ya magazin bisikiti eza na kati nde bakolakisa ebombeli bibombeli na yango.

elili oyo ekolakisa na libanda esika baloni ematiti pe batie nzela ya mabanga pemeni ya ndako ya monene yalangya sokola pe na loboka mobali lang ya moindo na ya mosaka na se

Elili oyo ekolakisa kopo ya langi ya longondo ebongo na kombo ya fufu eza na kati na koma ya boule bongo na libungutulu bilili ya bana bakoseka.

elili oyo ekolakisa biloko ya kolia bilei endundo eza na kati ya zoungu na lutu ya libaya ya kolambela yango eza likolo ya endunda yango

Elili oyo ekolakisa bitoyele baloni ezali nano na langi ya mobeso to langi ya mayi ya pondu, etelemi na esika ba loneli yango.

Elili oyo ekolakisa ebwele ba bengi mbembe ebimisi mutu naye na maseke likolo na yango mukongo nayango ba langi ya mosaka pe na ngambo ya chocolat.

ezali elilo ezali ekeko ya ebombi mbunzu bombi motu elakisi motu nyonso te kasi elakisi nkombo yango oyo hanry pangi eza ekeko ya mokonzi to elakisaka mokonzi

Elili oyo elakisi na bala bala ya monene motuka, ya moke eza na langi ya mayi ya pondu na se pe likolo langi ya pembe yango ekoleka na se ya ndako ya molayi etage eza na nsima nango.

elili oyo ekolakisa ekopo ya mofuniko ya pembe pe na bopanzina yango ezali na langi ya bozinga , ekolakisa mafuta eza na kati ya kopo yango.

Elili oyo eza kolakisa mbisi batumbi yango likolo nango koza matungulu na tomate ya motane na biteni mibale ya citrons.

Elili oyo ekola kisa na kati ya kelasi bana misato ba mibale bavandi na liboso moko akola kisa na ekomeli ya moindo asimbi nzete na maboko.

Elili oyo ekolakisa na kati ya nandako ya bosakoli baputani bato ba kosolola mosolo ya lingomba na bango bavandi na bakiti ya motane eza na bibende ya langi ya mosaka.

Elili oyo ekolakisa motuka monene ya lolenge ya bus ya baetelemi na balabala monene ya lange ya pembe na katikati na likolo lang ya motane mpena se lang ya motane pembe mpe ya ma ya pondo.

elili oyo ekolakisa na libanda sika bato bakosambela pe pembeni ezali ebendela ekopepa ya balangi ya mosaka ya pembe na katikati pe na se ya buleto boziga na loboka mobali ezali elangi ya sokola pe na katikati emwa elili ya balangi bokeseni

Elili oyo ekolakisa esika batie ebende to masini, yango ya langi ya mobeso to pondu na bibende mosusu ya langi ebende, na moko langi ya bule to bozinga.

Elili oyo ekolakisa na kati yazamba ebwele ya elenge ya cheval pe okapi ekotambola nakati ya zamba.

Elili oyo ezo kolakisa mutuka moko ya monene, na lopoto babengi jeep

elili oyo ekolakisa elilingi ya ndeke ekobumbwa pe maloba na bokuse ekoyanola makambo koma na molai ya mosala oesalamaka esika

telili oyo ekolakisa na kati ya mai na se ya mai ya ebale mbisi monene na mapapu na yango mibale na libumu na yango pepe monoko ekomonana

Elili oyo ekolakisa ndako na nsima nango maninisa misato ekomonana na bilamba nango na kati e ndako mosusu ya molayi eza na nsima nango.

Elili oyo ekolakisa mayaka to babiju ya kingo ya balangikilikili ebele ya bokeseni mozinga ya montane ya mosaka pe akna kati ya monene mayaka mosusu mibale ya balangi ya bokeseni ya balangi ebele.

Elili oyo ekolakisa na ndako monene na ntango ya pokwa ba kangi elili, ezibeli ekangami na libanda ba sende likolo ezibeli monene ya langi ya pembe pe mosaka na lopango yango.

Elili oyo ekolakisa kibakuli ya mbele ya galasi. Na kati na yango ezali mai ya malala. Pe pemeni na ngo na se na ngo biteni ba kati na sani ya malala. Pe tangawisi pembeni nango.

Na elili oyo eza komonisa ndako ya mboka nakati ya zamba ndako esobe na balabala mike mike ya mboka.

Elili oyo ekolakisa na libanda na balabala ya prince emotuka ekoleka ya langi ya mbwe pe na ngambo nyango bato bakoleka mosusu bakobenda ekinga na maboko

Elili ekolakisa bisalisi ya masini ya kokata suki pe kopangusa na singa nango ya lotiliki.

Elili ekolakisa na ntango ya butu to molili na kati ya ndako ya bobongisi mituka garage bamatisi mutuka pembe na likolo baza na se bayeba kobongisa motuka.

Ezali elili ya bakisi na kati ba kisi ya mitane na kati ya ebombeli nango ya caoutchu.

elili oyo ekolakisa babuku ya kelasi yango mpe ezali na babilili ya bato baza na mitu ya bibwele to banyama ya balangi eya bokeseni

Oyo ezali buku ya Bana kilase ezali na ba dessins likolo ebele ebele na moni ya kolambila thé ya kolambela ya biloko ya ba mbuma yakoliya na Bana koma dessinée.

Bilili oyo ezolakisa molangi oyo ezali bongo molangi ya kisi

Elili oyo eko lakisa bilenge basi na ebandeli ya elili ako nzembela ako nzemba na kati ya ndako ya nzambe, pe ba mosusu baza na nsima ba ko tombola maboko.

Elili ya kolakisa ba sapatu na ndaku ya mobongo batandi pona koteka na likolo eza ba sapatu ya lange ya mbwe na motane pembeni, nakati eza sapatu ya mwindo ya cuire ya poso loposo ya ngombe pe na se ezali ba sapatu ya sport cache.

elile oyo ekolakisa mwana mwasi e nzoto na ye kasi motuna elonge komonana te eyalatika mwa zambala ya mokuse ya langi ya bozinga pete na likolo longodo na pembe pe na se pantalo ya moindo na sapate ya moindo

Elili oyo eko lakisa bisalisi ya kati ya makusa esalemi na mabaya na mosusu ya ebende nyonso eza na kati ya milangi.

eliloyo kolakisa pe nkoma na bokusi pe na molai ya nkombo ya eloko to ndako oyo ezai na bosali mpona kolakisa bosali na misala na bango nkoma ya milai na pe ya nkoma na bokusi yango molange ya motane ya bozinga na ya mai ya podu

Elili oyo ekolakisa na libanda esika matiti na bakiti ya kovandela, mabanga ya kosambela mpe basusu bakoleka bakendo kokotana na ndako.

Elili oyo ekolakisa emasini ya ntango ya molili ezali na motu ya langi ya pembe pe na nsima bibende a langi ya mwindo.

Elili oyo ekolakisa na libanda esika ndaku mombongo e biloko bakoteka ya masini ya kosalama na lotiliki.

Elili oyo ekolakisa masini oyo etangaka mitango ya ntango to ya kokimela ntango ya spore.

Elili oyo ezali nde buku, buku batie foto to elili lisusu ya makako ya monene mokomboso to nkema ya monene na sima ezali matiti.

Na bilili oyo bazali kolakisa biso awa, ezali bongo ba ndeko mibali bazali kosala bomesano ya bitumba

Elili oyo e kolakisa na balabala monene na prince mutu ya tukutuku ekoleka na sima ya camion monene langi ya motane na mayi ya coca kola, liboso na yango ezali bus ya langi ya mayi pondu na se pe likolo ya pembe ngambu pe nango na nsima yango ya bise ezali motuka mosusu.

Elili oyo ekolakisa na libanda na matiti brouette ya pneus moko ememi bisalisi ya mosala pe pembeni yango ezali ba nzete ya kombo ya râteaux pe pawu ya bêche.

Elili oyo ekolakisa mama mokongo ya mama to nsima na ye. Motu ekomonana te. Alati lipapa na asimbi mwana na ye pembeni na loboko ya mobali ba kotambola. Alati mopila ya pembe na patalo ya bozinga.

nelilio ekolakisa mapinga alati na ekoti ya simbi mandoki atelemi na coma ya moindu tablea noire pe akolakisa bana ya mike bavandi na bakite ya maba ya kelasi

Bilili oyo ezali kolakisa biso, eza ndeko songolo atandi biloko naye ébélé, azali bongo koteka

Elili oyo ekolakisa likolo mapata na ntango ya pokwa molili ebandi koya, na ngambo eza ba ndako pe na pembeni ezali esika ya matiti ebele pembeni na ndako na tuyau ebende ezali katia ya matiti.

Elili ekolakisa elenge mwana mwasi akangi suki milayi ya rasta pe ya mèche, ebongo alati mopila ya motani likolo na kingo ezali nzela ya moyindo loboko ya mobali na ye ekotumba esimbi suki.

Elili oyo ekolakisa molangi etelemi ya mafuta ya kolambela biloko ya kolia, pe na elili na mopanzi na yango nkombona yango naomalangi ya mosaka pe elili ya misuni.

Elili oyo ekolakisa na bisika ya ndako ya mobongo bakolakisa ba masini esalamaka na lo tiliki eyango ya langi ya longondo ya mwindu pe matelani mosusu ya langi ya mbwe pe pembe.

Elili oyo ekolakisa ndenge batandi bisalisi ya mosala ya maboko libaya esimbi nkongo pe libaya mosusu esimbi esalisi mosusu ya kokata matiti to kolona

Elili oyo ekolakisa na kati ya kartier balabala ya mabele moto akokende akomonana te obele mokongo na makolo mibale na loboko ya mobala asimbi sakosi na ye.

Elili oyo ekolakisa bilenge masi babale balati maputa ndengemokoekzambala ndenge moko ya pembe na balenge moindu ebongo na nsima na bongo ezali kiti ya libaya.

lili oyo na komona baplateau to basani ya minene eza likolo bilei basani eza likolo ya mesa na bilei bamaki batomate moloso macaroni afrid banyama na basani ya mike ya pembe kuna na bibakuli ya pembe asani ya mike eza likolo bamaki

Elili ezali ndeke likolo ya matiti to zamba ya langi ya mayi pondu ndeke yango mwa balangi sangani ya pembe na mosusu ya mwa moyindo.

na elele oyo ezali pondu na ebandeli na ngambona ango ezali mpe esobe balona kuna na banzete ya milai nyonso eza balangi ya pondu

Elili oyo ezakolakisa sapato mibale ya pantufle ya sport ya langi ya pembe likolo nayango ba singa moyindo pe nzela ya moyindo pe na ngambo ya chocolat.

Elili oyo ekolakisa na kati ya wenze biloko bakoteka bananasi bakemba bamanga malala na ngambo ezale ba tomate mutane pe bamangulo mosusu na nsima ya moto atandi na mabaya

Elili oyo ekolakisa baaseni mibale ya mbele ya langi ya pembe moko etondi loso na kati mosusu ezali bandunda mbala banyama ya likolo mwa ndunda ya mobeso na maki.

mwana mobali azali kotambola balabala alati elamba ya lang ya bleu akoti na balabala na qartier ya mabele

Elili oyo ekolakisa bilenge ebele na lopango batelemi bakoyoka bakambi bakosolola tata telemi likolo na buku na mama pembeni alati maputani ya libaya bakosakola.

Elili oyo ekolakisa matesu likolo ya sani ya mbele ya lange ya pembe mpe sani yango pe likolo ya mikate ematelani likolo ya sani ya monene ya lange ya pembe.

elili oyo ekolakisa na libanda esika tukutuku bakopesa ango mafuta na mobali alati ekoti ya boule semisi ya boule pe pantalo ya moindo ebongona nsima na ye mobali alati ekoti ya montane mopila ya montane pe pantalo ya boule bakoleka na nsima na ye

Elili oyo ekolakisa bana batelemi bilenge bana batelemi na mokambi ya ndembo asimbi ndembo na maboko bana balingi babeta ndembo balokambi na bango mpe to balongisi baza pembeni moko alaki tricot to elamba na likolo ya bonziga bakoma na pembe, mususu alati ya pembe bakoma na bonziga kombo ya lingomba.

Elili oyo eko lakisa ba buku na biloko mosusu ya kotekama ya bombongo ba tandi yango na ba mabaya na esika ya mombongo ya bal angi ekesi ya bokeseni motane, mosaka ndenge ébélé na bozinga .

Elili oyo eko lakisa ebombelo ya kisi pe likolo na yango ezali nkoma na lange ya moindo eko lakisa kombo ya koma yango pe motango ya kisi eza na kati.

Bilili oyo ekolakisa bisalisi ya mosala ya maboko ya bapiki ya kotonga ndako esalami na mabaya pe na bibende.

elili oyo ekolakisa bilenge bana bazali na kati ya kelasi liboso na bango na kiti to mesa ya libaya ezali babuku bafongoli bakokomela na kati

Elili oyo eko lakisa mbuma ndenge e fungwami na biteni mibale na kati ezali mbuma ya chocola pe langi ya pembe, misuni ya langi likolo ya langi ya pembe, mbuma yango ezali langi ya longondo .

Oyo elili ezali lisalisi ya ebende ya tukutuku ezali na ebende ya libungulutulu na ba lidusu na kati pe ba mino pembeni nango

Elili oyo ekolakisa masini ya langi ya pembe ya lotiliki etelemi yango ezali na likolo misu mibale mabulu mibale ekomonana moko pe na mopanzi na loboko mwasi.

Ehh elili Oyo ézali ba mbuma ba muma yakolia eza NABA Langi ya longo do ya pondu main ba muma tango Nanu eteli malamu tee

Elili oyo ekolakisa buku ya kotanga ya langi ya mosaka batia bi lilingi ya langi ebele ekeseni, mpe buku ango ezali ya motango mathematique.

Elili oyo eko lakisa milongo ya motango ya motoba etandami, mabanga to ba brique ya ko tonga ndaku . Na ngambo n'ango, ezali ba machine na batu bako sala misala .

Oyo balabala libiso ya ndaku nndaku ekangami moto atelemi libiso ya portail ezibeli apesi mokongo

Elili oyo ezakolakisa tata asimbi mwanana ye ya mwasi na loboko ya mobali, mwana mwasi alati ekanga ya pembe, bongopapa alati koti ya pembe semisi ya pembe na banzela ya bleu, pe patalo ya mwindu na sapatu ya pembe na lange ya pondu.

Elili oyo ekolakisa sapatu ya lokolo ya mobali na ba singa pe yango nyonso langi ya longondo kasi na kati ezali langi ya pembe.

Elili oyo ekolakisa ndako liboso na ndako na balangi yango, likolo matolo ezali pembe plafond liboso eza balangi ya mosaka na kati ezali lange ya malala mpe na pembe na se.

Elili oyo ezali mwasi akangi elili na mwana na ye, liboso ezali nde ba kopo ya miliki to ti na sani liboso ya pembe eza ba mapa mibale ya likolo.

Elili oyo ekolakisa bilenge bana-kelasi mibale na kati ya kelasi moko na liboso asimbi ekomeli na loboko ya mobali akokoma pe akotala liboso.

Elile oyo ekolakisa na butu na ngambo ya talatala, bamindele babale moko ya mwasi alate lamba mokuse likolo pe simisi ya pembe, na mobali pe na loboka mobali aza na ngambo atelemi ya kotala libanda.

Elili oyo ekolakisa balangi ya bendele yamboka nalikolo ezali ya nzela motane na katikati eza ndeke ya langi ya mosaka likoya langi nzela ya pembe pe nase tozali ya nzela ya moyindo.

Elili oyo ekolakisa elili azwaki na butu minda ekopela na kati ya bar restourant esika ya komela masanga na kobina malangi ya baminda alangi ekeseni ya bozinga ya longondo.

Na elili oyo ekolakisa sani ya langi ya bozinga pe etondi bamisuni to banyama na basalade likolo to bandunda ya pembe na matungulu na bandunda mosusu ya langi ya pondu.

elilioyo bazalikolakisa babeti ndembo bazali bato nsambo kasi motoba balati molato ndenge moko ya bamipila ya langi ya malala kasi moko alati mopila ya motane balati pe ba coupe to bakapitula bakangi ekeseni.

Elilio ezali na balabala ya mabele na kati ya kartier hasitee ndako mwana akoleka na balabala ya mabele na nsima na ye eza ndako esili nanu kotongama te ekangami na batolo.

Elili oyo ekolakisa malala ya kotela ya lange ya mosaka biteni mibale katani ya lilala moko mosusu lilala ya mobimba moko pembeni nango.

elili oyo ekolakisa bana babale na kati ya kalasi moko akokoma na pembe na ye na tablo ya moindo moninga akotala alati iniforme likolokaki na se bonziga ye mwana likolo ilamba mosaka na nse capitula

Elili oyo ekolakisa na balaba ya mabele ndako etongama na lopango ya molai yango ya langi ya pembe ,pe zibeli na yango ya molai ya langi ya mbwe.

Elili oyo eko lakisa sapato mibale ya ba sandale ya ba singa na sima yango ezali langi ya longondo mpe liboso nango ezali langi ya mbwe, na kati yango mpe zali langi ya mbwe .

Elili oyo ekola kisa na libanda esika ya mabele bana kelasi balati milato ya ekokana bakosaka na libanda na loyenge.

Elili oyo ekolakisa engambe ya ekeko ya motu, ya motu alati pe ekoti na nse nango ezali nkombo nkoma ya nkombo na ye lokola mokomi ba buku na kup kup ntango abotamaki mpe awaki.

elili oyo ekolakisa lisusu ebombeli ya bakisi na bilili ya mitu mine ekolakisa mpe bankombo ekomami na moindo pe na motane bakoma na bokono nkombo ya kisia

Elili oyo eko lakisa elamba ya lolenge ya zambala ya langi ya mbwe, batie mpona ko lakisa esika ya koteka.

Elili oyo ekolakisa nakati ya ndako ya bomombongo esika ba lakisi bilamba bakoteka ba mipila ya ba langi moyindu na koma ya pembe ya ba langi ya mosaka na ba langi pembe bongo na pantalon pe motani na ba jupes ya basi.

Elili oyo ekolabisa na libanda na nsima pemene na matiti batelemisi bisali ya mosala ya rato pau ya ndenge misato na piki na soka itelemi na nzete o ya mabaya.

ndako ya kitoko ya langi ya pembe na lilala ezali katia lopango ya kitoko mpenza

Elile oyo ekolakisape motuka ya mini bus ya langi ya pondu na se na likolo langi ya pembe na liboso ba mibali mibale batelemi moko atelemi mosusu pembeni na motuka mosusu afukami.

Elili oyo na kati ya ndako bakiti ya minene ya kovandela e ndako ya bapaya, na bamesa ya talatala na bakiti ya minene ezali mpe ba ekusi ya ĝþ

Eili oyo ekolakisa bilenge bana mitano ya mibali balati milato na bango likolo ya kaki ya mbwe na se ba kapitula ya bozinga bakeyi kotala bibwele.